Nnipa ɛbaasa a ɔhyɛ ataade bibire na ade hyehyɛ wɔn nsa hyɛ banbɔ kyɛ ɛbaasa fufuo hyɛ ahwehweniwa. Na wɔn mu abien kita dade kɛseɛ ɔfiri soro resane na ndade bebree wɔ wɔn akyire hɔ.

Ɛhɛn abien anya akwanhyia. Kor yɛ memen, kor yɛ fufuw. Wɔanyim atsetsew koraa. Na wɔn akyir hɔ no ihu dɛ ebinom tse dadze pɔnkɔ do reba. Ɛhyɛn fufuw bi nso fi hɔ reba. Na abrɔsan bɛyɛ anan nso sisi hɔ.

Abɔfra yi a ɔda hɔ yi n’nyiwa adze. Adze a wɔdze yɛn nsa ayɛ a mmɔframma de dzi agoru, kete wom, ɛɛ lorry wom, ɛɛɛɛ katapila wɔm ɛna mmɔframma nketenkete a wɔdze dua ayɛ a ɔsisi fam.

Dɔm tutu yi a wɔhyehyɛ ɛkyɛw amemen yi kita ntaaboo a watwerɛtwerɛ do a ɔfa sikasɛm ho na kɔvid ho de rekyerɛ aban. Wɔde yɛ ɔyɛkyerɛ de akyerɛ aban dɛ deɛ ɔrekɔdo no wɔn mpɛ.

Asɛndibea yi, aberantsɛ bi gyina adakaba mu a ɔama ne nsa do wɔ sor a ɔre bi dze buuku gyina n'enyim. Na America frankaa wɔ n'ekyir. Naaa bambɔnyi nso dze ne nsa egu n'ekyir gyina abow ano. N'eyim no nso pon . Bi te hɔ a tomber si do a nsu wɔ mu.

Mmarima ebien a wɔhyɛ atar blue na wɔsoso kyɛw yi kuta mberekese, na wɔretow esi dan, na ebi dze wɔato ne dze tsentseentsen gyina ekyir hɔ. Mehu dɛ wɔahyehyɛ ndadze nso wɔ hɔn ekyir, na fa nso wɔato mberekese no ewie.

Bea a wɔahyehyɛ anamuna na ekutu ahorow na ɔnye muoko na tomatese. Muhu mbaa ebien a wogyina finimfin a kor hyɛ bruw wɔ sor na kor so hyɛ tuntum wɔ sor.

Buroni barima a ɔhyɛ ataaade fitaa no gyina hɔ. Ɔbaa no a ɔhyɛ ataade tuntum no kuta abofra no ne barima no a ɔte akonnwa bibire so mfimfim. Ɔdan a ɛho akokɔsrade ne ntokua no esi wɔn akyi.

Aberanteɛ yi a n'enyiwa aber afa akasam abɛn kɛse bi ɔrekasa mu yi. Kadam tutuw a wɔhyehyɛ a wɔaber awɔber mu ntar gyina street mu wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ dzendzeendzen.

Mmaa ebiasa a wɔrekɔ so ndzɛmba, bi so kot adze kotoku wɔ mu, kor so kitsa ɛɛɛ akataewia na wotutur hɔn mba na barimba kor so so adze na ɔnye hɔn robɔ nsanho.

yɛhunu Abrɔfo ebien na Ebibifo ebien na wɔtsetse fam, na wɔdze hɔn nan abeabaea mu dze hɔn nsa agugu do. Na binom nso gyinagyina hɔ na wɔhyehyɛ ntar ahorow a ɔyɛ fɛw.

Mbaa yi a wɔsam do fura abibir hɛn tam rokɔ yi, soso nkyɛnsee akakraka a biribi wom, na kor dze, wɔadan n'ekyir rehwɛ. Na nkaefo no do wɔsam do ara dɛ wɔnam hɔ wɔrokɔ. Ɛɛ . Ndɔtedan a osisi hɔ ne dua akakraka bi nso a osi hɔ.

Abrɔfo dɔm tutuw, mmaa nye mmarima yi wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ kɛse papaapa. Wɔn enyi aber. Na ebinom kita adze a wakyerɛkyerɛw nsɛm horow wɔ do a wɔdze da wɔn yaw dzi n'edzi, ɛde akyerɛ aban na ɔwɔhɔn.

Maame yi a ɔtse ɛkyimm ase yi, ɔtse baabi a wɔasiesie ɛ tomatoes a wɔretɔn na ɛnam nso wɔ kurubam si ɛɛ bokiti do. Obi nso asɔre agyina hɔ atene ne nsa a ɔretɔ bi. Bokiti nso si ha yi, ebi wɔ fam a wɔasiesie.

Yi a apolisifo a wɔso ndadze kyɛw eta ahyia yi a binom kita adze wɔdze twa mfonin. Bi ama do wɔ sorsor. Yɛhunu wɔ akyir hɔ dɛ wɔakyerɛw ɛ enyigye a ɔnam . Do.

Dan fɛɛfɛw yi a osi ekyir hɔ yi a wɔayɛ ohonyi a osi enyim a ɔatsen ne nsa yi yɛ hɛn ɔmampanyin a odzi kan Dr Kwame Nkrumah n’esiei dan. Na n’enyim ha so wɔayɛ nsu da hɔ, na wɔdze dɛtse ayɛ ahu ahuafo a wɔrehɛn mbɛn.

Akɛteesia yi a wadwow netsir sensɛn hɔ yi a ɔso kyɛw yi kita adze tɛtɛr a komdze sisi mu a ɛmo na frɔe, na ntsere damu a wahyɛ fie ha nyinaa ma.

Beae yi a ndɛtse dan etwa hɔ ehyia yi, abaawa bi gyina hɔ a wayɛ netsir brukusuu. Na okita nsu wɔ n'ensam a ɔreworɔ agu besiaba bi a ɔtse eguado wɔ nenyim a ɔdze nensa ebien asum n'ano. Ɛkor nso tsena kutu do, na ɔdze nensa kor akata n'enyim, ɔdze kor ato napampam. Na kutu etwa hɔ ehyia.

Mbɛsiaba a ɔso kɛntɛn na adze wɔ mu de ne nsa koro kuta lɔre ne nan. Na mbɛsiaba nso gyina nkyɛn a ɔso mmatakari. Na wasiesie nneɛma wɔ kwan ho a ɔtontɔn ade. Ɔbi turu ba di nakyi. Na bɛhwɛdefo bi nso resan wɔn ho kɔ.

Ɔbaa yi a ɔhyɛ atar fufuw yi a ɔdze bi abebare n'etsi kita papa huhuw biribi a osi n'enyim. Na yehu adze a ɔdze esi gya do a ɔnoa nsu. Na ehu tɔmɛl nkakraba a osisi fɔm kuntu ebunebun yi do. Ebinom nso gyina hɔ a wɔretwa mfoni.

Asaw agodzifo yi a wehyiam wɔ ha yi, afa wɔn kusum afadze. Wɔdze bi abobɔ wɔn tsir na wɔn nan. Na ebien resaw wiisima ahorow wɔ hɔ.

Dɔm a wogu ha yi, ebinom hyɛ atar fufuw, ebinom hyɛ batakar, ebinom hyɛ tuntum. Ebinom nso hyɛ nkedem nkedem. Ebinom tete hɔ. Na ebinom nso gyinagyina hɔ. Kɛse no ara wɔafua wɔ finfin hɔ a wɔretsie nsɛm.

Mfonin ahorow bobɔ ban ho, na biribi nkantankanta nso sɛn wim, na nkantankanta nso a wɔdze dadze ayɛ si hɔ a wɔdze nkutu nkakramma a mfelawɛs wom sisi do, na egua a nson nson egua bi si hɔ a tam ebunebun san do.

Pono yi a edziban ahorow sisi do yi a ɛɛ tɔmer sisi do, nsu wom. Tɔmɛr bi nso wɔ hɔ nsa wom. Papa kor a ne tsir efuw guen kita krataa, na kor nso gyina ne nkyɛn a ɔkita twerɛdua na kratae a ɔrehwɛ n'anim retwerɛ biribi.

Ɔbaatan a w'atsen ne ntwow mu na ɔdze ba ato nenan do yi ,ɔtse edan a wɔdze ndua esi na wɔdze ahataw mom etwa ho kokorowaa. Na nyipa ebien gyina ha na ha a wafa wɔn kurom afadze, na mmenyin besiaba so tsetse fom hɔ.

Wɔ ɛdan yi n'ase ha yi, striit kwan yi yehu lɔɔre fufuw osi hɔ. Na Asogya fo so wɔn efiri si ekyi hɔ. Na Sogyani kor a okita ne etur a wapoma na woahata n'ano. Na Apolisifo ebien so a etur bobɔ wɔn asen, na ɛkor kita adze a ɔdze twa mfonyi.

Mmarima ebien a wɔhyɛ ahwɛyie atar akokɔ angua wɔ sor yi gyina beebi a wɔahyehɛ ndadze dan a wɔdze nsikasika nkakramma ahyehyɛ mu a kor mpo ne ho akokɔ angua wɔatwerɛ DHL wɔ ho.

Dua kɛse osi hɔ yi a, adan sisi nakyiri yi. Mmoframa bebree gu adze a wɔasisi wɔn tiri adze. Ebinom waniwa aber. Ebi nso abue naniwa ɔrehwɛ na ɛbɛka de wɔreyɛ asɔre.

Abɛɛfo pon a dɛm ngua a osisi ha. Ngua yi tena do a itum twa wo ho ma ɔyɛ yie. Na ebi nso yɛ fufuw na memen. Ebi tuntum na fufuw. Na ɔbaa bi tena do a ihu dɛ n'enyi agye. Ɔama ne nsa do akɔ wim a ɔhyɛ atar fufuw na ɔbaa kor gtina n'enyim na mbarima abien nso gyina n'enyim.

Mfeaa akɛse a wɔdze ahyehyɛ pon a wɔakyekyɛ mu si ha, na wɔdze mbuukuu ahyehyɛ mu na mfonyin hyehyɛ mu, na famu hɔ so ayɛ fɛw na egua so si hɔ a kuntu wɔ mu.

Nyimpa baawɔtwe a wɔte ha a wɔredzidzi yi a mmɔframma ka hoy i te tam a wɔdze asɛ fam do redzidzi wɔ kyɛnsee kɛse tɛtɛɛtɛr mu. Ebinom kita ater, ebinom nso dze wɔn nsa. Kakraba kor nso si enyim a obi nso redzidzi mu.

Maame a ofura tam na ɔdze bi abɔ ne tsirmu na ɔreserew yi, kyɛnse bi si n’enyim a nkwanta da mu, na bokitsi bi so si ne nkyɛn, daadze a wɔdze toto nam wɔ n’ekyir, mbɔdambɔ si n’e no hɔ, na awɔba a woebutubutuw no wɔ hɔ. adze a wɔdze nsu gu mu si hɔ, na dza wɔyɛ edziban so si n’enyim.

Dadze nkantan nkantan tsentsen yi a wakyekyɛ mu akyɛpɛn akyɛpɛn yi, osi Franse kurom. Na ɛhwɛ n'ase a, bɛhwadze fo bebree, mmaa nye mmɛrima wɔnenam hɔ a wɔkɔ nsrahwɛ.

Abɛɛfo afir a wɔdze pam adze bebree sisi pon do. Mmaa bebree tete ho, na barima bi te akyir hɔ rehwɛ. Na mmaa ebaasa a wɔte enyim, kor wɔ mfimfin a ɔdze asusu homa agu ne kɔn mu.

Pata mmemen yi, nkorɔfo pii gu ase. Naaaa mbesiamba atow santsen ebien a wɔdze tam asisi hɔn akokow a ɔyɛ Ebibir mu hɛn a hɛn afadze tam. Wɔdze bi abobz hɔn mu. Kɔnmuadze da hɔn kɔn mu, bi nso da hɔn tsir.

Dan a no mu hyerɛn. Yɛhunu famu kuntu a wɔdze asɛɛ hɔ, na pon tɛtrɛtɛɛ a ne nan ndzdze ntientie, na ngua a woeyi no suma fɛɛfɛɛfɛw nso si hɔ. Na beebi nso a wɔayɛ atwer tsentsentsen a ɔfor kɔ sor.

Ndua yi a wɔayɛ wusuu wɔ hɔ yi, ne fam hɔ yehu beebi a wɔdze mboba wɔdze ahyehyɛ hɔ fɛɛfɛɛfɛw, na mberima bɛyɛ anan a wɔhyɛ atar fufuo firi soro si ase na adze bobɔ hɔn ano kuta adaka a wɔrepia na wɔde resam.

Abaɛfor efir a wɔdze kyerɛ adze na wɔdze soma asɛm si hɔ a, o ayɛ dɛ obi ne nsa wɔ mu. Na nimpa ebiasa bi gyina hɔ a ɔbaa kor kaho. Biribi da ɔbaa ne nsamu, na barimba no a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ no, ɔatsen ne nsa rekyerɛ biribi. Biribi so gyina ekyir hɔ.

Nkurɔfoɔ a wɔtete pono yi ho yi ridzidzi a wɔkita dua a wɔasensene ho. Ebi de rokɔ n'ano, ebi okita ne nsam. Na nkutu na mperɛte pii sisi pono no do a edziban ahorow wom. Nkyɛnse mmeɛnsa si do, tɔmɛn si do nkurɔfo te ekyir hɔ ridzi bi.

Guabɔ kese yi a mmɛrima ato santsen, a wefura tam tuntum na fufuw yi, ɔkor wɔ hɔ a nedze, bɛrima no wɔdze esi n'akoko na ɔso ayewa a aduru wom. Na bɛrima kor so a ɔdze tam abɔ nekoko atsen nensa wɔ nedo. Na ebinom tse pata ase wɔ hɔ.

Mmaa anan yi a wɔsoa atere tuntum wɔ sor ka mmarima bi ho a wɔhyehyɛ ntaare sor na ase a ɔyɛ Abibirim tam apam. Na hɔn enyiwa abre papaapa a wɔresaw dzendzendzen.

Wiemhyɛn bea yi yɛhu wiemhyɛn fufuo kakra ɔsi hɔ na nkorɔfo de wɔn bɔtɔ abobɔ wɔn akyi, ɛbi kita ne de wɔ ne nsam na ɔnam ɔhare do ara rekɔ akɔ foro wiemhyɛn no.

Apon fofor a osisi hɔ yi, yehu abɛɛfo adze a wɔdze to nkra na wɔdze sua adze sisi do. Na mbuukuu nso wɔ adaka ba mu si hɔ. Nnyimapa gyinagyina hɔ. Pii no ara tete hɔ a, hɔn nso wɔresua kwan a wɔbɛfa do wɔahu dwumadzi no.

Kusum amanze afadze yi a mmaa yi afa yi, wɔhyehyɛ tuntum wɔ ase. efufuw sensɛn do. Wɔdze ahwendze ayɛ adze abobɔ wɔn yam dze bi atoto wɔn kɔnmu, dze bi abobɔ wɔn tsir. Na nyimpa kor kita dwereba wɔ n'ensam.

E…ewuraba yi a ogyina ha a ɔdze ne nsa esi n'asene yi, wakyea ne kɔn rehwɛ ban no ho a wodzi dua asensɛn mu, abuebue mu, na wɔdze nkɔɔpoo esisi beebi, na wɔdze mbɔdambɔ esisi beebi, na beebi nso a adze si hɔ a ey mfrawase ebunuebunu wom.

Ɔbarima bi hyɛ atar tuntum a ɔkuta ɔkasamu a ɔrotow ndwom dzendzeen, na ɔbaa kor nso, asɔr tsentsen gyina hɔ rebɔ ne nsam resaw. Na nkurɔfoɔ pii tsetse fam hɔ wɔ ɔdan a wɔatwiw mu memen, na nkanea sensɛn so.

Mmarima yi a wɔdze adze abobɔ hɔn ano, ebi nso mbɔ ano wogyina ha. Woebuei hɛn kɛse no do a ekun na yer bi gyina hɔ, benyimba bi gyina enyim, na wokita krataa tsentsen bi a wɔatwerɛ VVC motors.

Aketesia yi a wadwow netsir tsentseentsen tuntum gu n'ekyir yi, ɔhyɛ atar kɔkɔɔ wɔ sor na nkɛdem nkɛdem nso wɔ ase. Na ɔkosow efui bi ano a ndwee etwa ne ho ehyia, na ɔkor mpo dze wehuruw tsena nasrɛ do, na ebien menam hɔ.

Kɔmfo panyim a okitsa dua wɔ ne nsamu na okitsa nsa, na ofura ne tam fufuw a ɔdze bi abɔ ne tsir, na ahondze yɛ kɔnmuadze da ne nsa na no kɔnmu. Oriyi mpaa, na abaawa bi so kitsa efir dze kɔ n’ano. Na hɔn a wɔka no ho nyina yɛ akɔmfo a wɔayɛ fufuw.

Akwantufo mbaa nye mbarima pii, bi dze ne sa ahyɛ ne bɔtɔ mu gyina hɔ ato santsen pii wɔ wimuhyɛn gyinabea rotu kwan. Bi kita ne bɔtɔ. Bi . Ɛɛɛɛ . Bi kita ne ba gyinagyina hɔ.

Ɔbɛrema yi a ɔhyɛ sor atar tuntum gyina mbaa ebien hɔn finimfin a ɔdze abɛɛfor mfir resua adze anan bi so tsena hɔ a hɔn so dɛmara resua hɔn eyiwa aber na ɔkor bi dze ɔatsew no wɔ ekyikyiikyir no ho na ɔrehwɛ.

Ɔbarima na ɔbaa kor a ɔdze ne nsa abra ne yam, na benyimba gyina hɔn anim adane n'ekyir adze bea a adan pii ne nyeɛma pii a nkuro nkuro mfrankaa sisi do. Amerika frankaa, ibi akokɔ angua, na obi nso gyina hɔ a ɔretwa no mfonin, na po nso da hɔn nifa.

Wɔ beae yi a wodzi agoru hɔ yi a ne’kyir hɔ yɛhu dɛ wɔatworɔw ɛɛ wiadze mu aman aboafoɔ yi. Ↄbaa kɔkɔɔ bi rebɔ ball dzendzendzen. Na ɔbaa bi nso a ɔhyɛ ataar fufu ama ne nsa do wɔ sor. Mmarima bi nso retwa mfonin.

Ɔbarima a ɔhyɛ akokɔ angua atar a ogyina tsentsen ne nsa gu ne ho. Ogina pon ho a wɔahyehyɛ ndaadze wɔ do. Kor so tse hɔ a ɔhyɛ ahwehwɔnyiwa. Na ndzema bi kita ne nsa mu a ɔayɛ daadze bi si hɔ a ɔrehwɛ. Na kor nso rehwɛ.

Paado hɔ yantamm yi a nkokɔ na mpɔnkye nenam hɔ yi, mba ebien tete agua do te wɔdur na dwemma ho. Kor kota dwemma a ɔrobobɔ bankye. Bankye no bi wɔ kyɛnsee mu tuntum mu si hɔ, na dɔtwdan binso wɔ hɔ.

Benyin bi gyina store n'enyim. Na ɔafa no ho. Ɔafa ne ho a ɔyɛ afadze a ɔyɛ ahomka ara yiye. Ndaka nsa sisim nso sisi hɔ bi. Na benyin n'atar no, ma ɔhyem na ma ogu n nsa do no, yɛ ak ahohɔsua ɔyɛ akokɔangua.

Dan mu ha yi, mmaa a woesiesie hɔn ho fɛfɛɛfɛw wɔ abiri tam tsetse hɔ. Ibi ne ne kotoku da ne nan do, na hɔn tsir ho dze, wɔmbɔɔ duukuu, na egua si hɔ a biribi tuntum gum, na mfimfin hɔ nso biribi kɔkɔɔ si hɔ.

Mmarima pii a wogyina tsentsen hɔ yi a wɔhyɛ ntar afufuw atsentsen yi, hɔn mu anan nso hyehyɛ bi dɛm ara no kotokotow fam, ibi kosoa hɔ. Hɔn a wogyina hɔ no, ebi ama hɔn nsa do, na wofir kurow a mmenyin bɔ abotir, nti wɔdze tam bi abɔ hɔn tsir, ebi nso so kyɛw.

Maamefo a wɔgyinagyina ha yi hyehyɛ Abibirim atam. Ebi dze bi abɔ ne tsir, ebi nso wadwow ne tsir. Ebi ne ba hyɛ n’ekyir, ebi dze fufu abɔ ne tsir na ɛkor kasa serew.

Mmaa awotwe a wogyinagyina hɔ. Obi hyɛ ataade memen na ɔde ne nsa asi n'aso. Ebi hyɛ abunuabunu a ɔde ne nsa asi naso. Na deɛ ɔhyɛ akɔkɔangwa no deɛ ɔde ne nsa aka aboano. Na ebi gyina ne nkyɛn a ne funuma da hɔ. Na ɛkoro hyɛ memene a ɔte fɔm.

Adwontofo ebaasa, mmbaa yi a wogyina akasam anyim retow nnwom a wɔdze awerewa akɛse wɔdze ayɛ gitaa wɔbɔ, na obiara a ɔwɔ hɔ no so afa ne kusum afadze.

Abɛɛfo afir a wɔ wɔdze dze nsa fam kɔ. Pii sɛn pon no do. Atenten aha ne aha. Na nkurɔfoɔ a wɔhyehyɛ ntar afufuo tete ho a wɔdze adze ahyehyɛ hɔn tsi na wɔretie na wɔreka.

Abibifo ebaasa egyantowfo yi, wogyina baabi retow egyan. Na wɔnmu abien rekyerɛ abrɔfo mma a ɛkor so kɔkɔɔ na ɛkor so hyɛ bluu wɔ sor yi, mmrɛ wosi wɔtow egyan. Na bɔdɔm nso gyina fom hɔ.

Mbanyimbasiaba esia a wɔafa afadze a hɔn wɔdze tam bi esisi hɔn kɔnmu, bi akokɔangoa, bi bibir, bi hyɛ asetaagye wɔ ne nan dze ahyɛ ɛɛɛ no nsokota, bi so nnhyɛ hwee, na kor kitsa bodua, wɔresaw.

Wimuhyɛn tsentsen fufuw a n'aso kɔkɔɔ yi gyinahɔ, na wɔde atwer esi n'abow n'ano esi fam a nkorɔfo resiansian, na ebi rehim ne nsa. Na besiaba bi kita ne maame ne nsamu a ɔreserew.

Wɔ ehyiadzi dan yi mu ha, amanyɛfo mpanyimfo enum a wɔwɔ Ebibirmu ha na woehyia, kor oetu ne kyɛw fufuw kitsa ne nsamu, na ebien so wɔrekasa, kor ekyia ne nsamu na nkaafo no so rohwɛ.

Bɛrima bi tse fom a wama ne tsir do, na silba kyɛnsee si n'enyim. Na edziban bi gu n'anyim wɔ fɔm hɔ ɔretɔn. Na dadzesɛn si n'ekyir a egya nyi ase. Ɛkor so gyina hɔ a ɔdze nensa abɔ nebo. Na ebi so kita efiri wɔ adze bibiri do. Na ebi tse dadepɔnkɔ do, na aborɔfo edziban a ɔsensɛn ahoma do wɔ n'ekyir.

Barimba a ɔhyɛ akokɔangoa na kɔɔben na blue mforaforae yi wɔ sor yi tse pon a owura bi a ɔte pon no ho tetefoon gu n’enyim, bɛyɛ anan na sika so kitsa ne nsa bankum mu, na ɔreserew.

Edziban ahorow pii sisi pon do a etsew ka ho, na muhu ɔbaa panyin a ɔtse enyim a ɔhyɛ atar tuntum a ɔatsen ne nsa ne nyimfa rusuo afra kakraba ɔhyɛ kɔkɔɔ ne nsamu, na mbarimba ebien bi so soso borɔnya kyɛw, na kor so hyɛ atar kɔkɔɔ, na muhu borɔnya dua wɔ hɔn ekyir.

Obia n'atar fufuw a w'adan n'ekyir edi he, hyɛ atar a w'akyerɛ do wiadzi nyinaa wo noboa wɔdo. Na yehu mmaa beberee wɔ susu bɔtɔ, wɔ susu wɔn n'dzeɛma banbɔfo ahyia wɔn ndua esi.

Barima a ɔhyɛ ataare ebuenun a shan shaae wɔm, na ɔso dadzekyɛw fufuw gyina dadze pɔnkɔ kakraba a ɔno so shan shaae ebuenun ayɛ ho, na ahwehwɛ wɔ enyim. Obi gyina ekyir hɔ rehwɛ, na obi so tse fom hɔ.

Abɛɛfo gyadze yi a ɛ fam dubre na ne pon do afufuw afufuw beebi a wɔnua adziban wɔ wɔ hɔ. Beebi a wɔkita nkyɛnsee mu wɔ hɔ. Ngua nteantea a wɔdze ndaadze anan ayɛ sisi hɔ. Tɔmer sisi hɔ, mbɔdammɔ nso sisi hɔ.

Ɔbarima yi a ɔhyɛ batakari yi okita ne kɔtɔkorba, ɛnna ɔreyan kyene dzendzeenden, na ebaasa a wɔka ho nso wɔdze hɔn nsa wɔdze reboro do enigye mu ara. Ebaasa bi nso gyina n'ekyir a wɔroto ndwom, na nea ogyina mfimfini no deɛ, ɔkuta ndawunta a ɔrobom.

Abanbɔfoɔ, apolisifoɔ a wodzi ahyiam wɔ ha , panyin dzi kor de a ɔwɔ hee ne dua hyɛ na maadze, na wa tene nsa regye krataa afi bronyi fitaa bi hɔ. Polisini besia gyina ekyir hɔ a okita mfonyin adzi retwa. Ɛkor gyina ne nifa ne beberee gyina n'kyir.

Mbowa ahorow pii esisi hɔn tsir adze wɔ nsutaae ho wɔronom nsu, binom so dze enguan nenam ho na ndua sisi hɔ. Na ihu hɛn a ahɔho tsena mu wɔdze kyin sar do hwɛ mbowa so si.

Edua wɔsuu yi ɔwɔ akyir hɔ yi, n'enyim pata bi si hɔ a wɔakyerɛw police wɔ do. Nkrɔfo gyinagyina dɛ wɔrehim frankaa. Nkrɔfo bebree gyinagyina fam rehim frankaa a ɔyɛ abunabun a fufuw wɔ mu. Na ebi adan n'enhyim wɔ ha. Ɔama ne frankaa do.

Nyimpa a wɔsoso kyɛw na binom nso amema hɔn tetefoon wɔ sor na woritwa mfonyin tse nserahwɛ tsentsen a wɔnnkata do nam efuw kwaa yi mu a ason pii ahyɛ mu ma.

Dɔmtutuw a wogyina hɔ a wɔdze dadze agye hɔn enyim yi, yehu bambɔfo asraafo anan a wogyina hɔ, na ebi kita krataa a wɔakyerɛw no, gye tom ma asomdwoeɛ mbra.

Wɔ dua wusuu yi n'ase ha, abɛhwɛadzefoɔ gyinagyina hɔ, na mbaa ne mbarima a wɔdze ndua wɔapaepae mu asinasina si wɔn asen na wɔdze tuntum ne fufuw nkedemnkedem abobɔ hɔn akoko dze bi ahyehyɛ hɔn tsir, na hɔn kyɛ no nso dɛm a. Wɔregoro. Na ɔbaa kor etu dɛ anoma wɔ wim.

Nkurɔfo a wɔte ekyiinnii n’ekyir no wɔregoro kyere dzendzendzen a wafa Ghana afadze. Na besia kor wɔ mu a ɔno wafa Ghana hɛn kusumu afadze a n’enyiwa abre na ɔresaw. Ebinom nso kuta dawurunta ne nwosoe gyina akyiri hɔ rebɔ.

Bea yi yɛ bea aa wɔyɛ ɔyɛ kyerɛ wɔ hɔ. Na mbɛrima ebien bi gyina akyir hɔ, ɛkor gyina agua ho, ɛkor so okita be bɔtɔ. Na ɔbaa bi so gyina hɔ aa okita kyim. Bɛrima naagu ntwɛr na waaten ne nsa. Na ɛkor so bɛrima kor te hɔ na ɔbaa kor te ne nkyɛn.

Ahaban brentu a ɔda hɔ yi a, yɛhu nkube sisi mu na mborɔdze wɔ mu. Ɛɛ ne fa bi wɔ hɔ a woetu hɔ ma amena abɛda hɔ ma nsu gum, na muhu nnipa ebaasa a wɔgyina hɔ awɔba a wɔrehwɛm.

Yaaba a ɔsi hɔ yi yɛ adze a wɔdzidzi mu, na yɛhwɛ a, yehu brɛdze anan a waanoa gu fa. Na nkyɛfua ebaasa a waanoa na weeyiyi ho gu abom a waay wɔdze ntorɔba ayɛ na wɔdze ngo agu go, na nam nso a woe woeyiyi ho atsetsew agu mu.

Beae yɛ bea a nkurɔfo retu fɔm agudze, ntsi ehu dɛ watu dɛte pii asisi hɔ. Amona amona wɔhɔ, akwan dedadeda hɔ, nsu wɔ hɔ, nkyɛnsee na hweaseamɔ sisi hɔ nyinaa.

Fam agudze ne nya nti dadze hene akɛse abien a wɔsi hɔ yi retete ndɛtse firi amona yi mu ɔde regu dadze dan a ɔwɔ hɔ a nkurɔfo gyina ho na ebinom nso abɔ apata tete ase.

Nkrɔfo yi atutu dɛti agu hɔ a ɛhɔ ayɛ amena amena na afir si hɔ a ɔrebɔ nsu. Keteke si hɔ na obi abɔ ne mu adze a n'enyi aber na ɔretu dɛte na obi nso gyinagyina hɔ.

Wɔanwen anweneta nkadamnkadan esuodo esuodo. Na ne mfinfin mpo dze ɛno, adze kor baya enum wɔ hɔ, ansana akokɔangua naaaaa, ebibire fra mu gu hɔ.

Mbasiamba anan a wɔdze tam esisi wɔn akoko dze tam abobɔ mu, ebien dze wogyina hɔ. na wɔdze nduukuu nkadamu nkadamu awen no ebiasa bɔ hɔn tsir, ahondze ahorow gugu hɔn kɔn na hɔn nsa na hɔn enyi aber resaw, dɔm nso wɔ hɔn ekyir wɔ dua bi ase.

Wɔ pata tuntum na memen no ase, mmaa ebaasa dze adze ahyehyɛ wɔn nsa a wɔrehyehyɛ samina a wɔatwitwa. Na ebaasa bi nso gyina hɔ a wɔn so wɔyɛ bɔhweadzefo.

Nyimpa ebien hyɛ fufuw gyina adabam. Kor hyɛ tuntum a okuta frankaa watsen ne nsa a ndadze ebien si hɔn ekyi. Wɔ ahɛn awɔtwe a wɔresi esikan wɔ dɛm bea yi, ebi yɛ blue, ɛbi yɛ akokɔ angua, ebi yɛ memen, ebi sensan mu.

Nkurɔfoɔ nsia yi a wɔhyɛ ataar ebunabunu firi sor so hɔn na adze yi, dze adze aa ade bobɔ hɔn ano. Na wogyina mfiri ahorow ni ho wɔ beebi a wɔgye ahw aa ayɛrehwɛ wɔ.

Bambɔ edwumayɛfo a wɔhyɛ atar tuntum a wɔsoso ndadzekyɛw yi yɛ apolisifo a hɔn hɛn ebesi hɔ ma wofi mu esiansian wɔatow santsen pii, wɔage ban a worisiw nkorɔfo a wɔ wɔpɛ dɛ wodua mu.